duu puuni ka kabinɛt ni buku nim biɛni kabinɛt nim maa peentila zaɣ piɛla ka teebuli ʒɛya ka kamɛra pa teebuli maa zuɣu teebuli maa nyɛla biraawn kala labtop gba pala teebuli maa zuɣu mini foon ka buks gba zaa tamya kuɣu shɛŋa bɛ nimaani n nyɛ zaɣ piɛlli ka bi zaŋ jɛkɛt pa dizuɣu

Sheba m piɛ lai n toori kom ka tihi be nimaani yili titali sheŋa za nyaanga maa ka sheba nyɛ silimiinsi n nyɛba paɣa so ŋun be tooni ŋɔ maa zabri waɣami m pa o yaanga zuɣu ka o zaŋ o poochi niŋ o boɣuloŋni o gbibila gaɣa anu.

Paɣa so n tam stɛji zuɣu o yɛla liiga sabinli ka so chinchin skɛt o wuhula o nuyini zuɣusaa paɣa maa pilila wiid ka kiraawn tam dizuɣu shab gba biɛla o nyaanga do so bɛ o nyaangi maa n yɛ chinchin liiga ka gbubi maik ka di nyɛ buluu

Palli zuɣu ka bɛ kohari binyɛra sheba dina bela teebuli nima zuɣu ka ambrada nima be bɛ zuɣuni ka do'so mee kpaagi o dina n soŋ tiŋa n kohara bala moto na n na zaya ka gbibi o fooni o pilila helimenti paɣa so nyaɣala o baaji ka ye liiga piɛlli ka o mini do nyaankuru so yera.

du shɛŋa puuni ka gooni nyɛ ash kala ka kɛtin nim bɛ duu maa ni fulaawa nim biɛla poot ni n tam duu maa ni ka diɣi tabi gooni maa ni kuɣu shɛŋa bɛ nimaani n nyɛ dari kuɣu n nyɛli ka bi zaŋ dufɛli dibaayi n tam dizuɣu teebuli gba ʒɛla kuɣu maa tooni ka kaap tam dizuɣu

Paɣa so n chimdi waagashe waagashe maa shɛŋa na loɣala kpam ni n tam kurifooti maa zuɣu ka o yaɣa shɛŋa mii n pa pileet zuɣu ka di tam bakɛt zuɣu bakɛt shɛŋa gba bɛla nimaa ni n nyɛ vaaulɛt ka di nuu nyɛ zaɣ sabinli paɣa maa sola chinchini ka yɛ liiga o gbubila suu n ŋmaari waagashe maa shɛli yaha

Pirinsi n cheni palli zuɣu ka ŋun be tooni maa kuli gbini marafa o nuuni ka kpa sipesi sabila ka pili helimenti sabinli pa o niŋla ninmohi n chena ka pili tihi be nimaani laati pooli waɣala waɣala kuli bela nimaani shee ka o pirintaba maa nima be o nyaanga.

Kastil sheŋa nyaanga kanuu nima kuli zoo ka niriba za nimaani bɛ sheba darila zahim bɛ sheba kohara paɣa so kpabi la o bia ka bia maa ye liiga buluu chinchini sheli o ni zaŋ kpabi o maa nyɛla zaɣa piɛlli bibili so za nimaani n nyaɣi baaji sabinli.

Duu puuni ka barinima doya bɛ kpehirila bɛ sheba diripi nima ka duu maa kuli muɣi gooni maa nyɛla zaɣa piɛlli n nyɛli ka zaɣa ŋmahi nima maa nyɛ biraw kala paɣa so ʒɛ nimaani ye liiga piɛlli ka kuɣu za o nyaanga so mee berimi ka zaŋ ŋmani n tam ni o ti ti n niŋ.

paɣaba ayi n paɣri ŋmana ka yino mi kooni saɣri ka bipuɣin so ʒiya n lihiri ba ŋun paɣri ŋmana maa yɛ la chinchina nɛma ka bɔbi bɔbsi ka yili maa jooni maa nyɛ miliki kala ŋun kooni saɣri maa gba nyɛla ŋun yɛ chinchini liiga ka sɔɣu shɛŋa o ni mali kooni maa nyɛ zaɣ jia

shɛba n-diri bindirigu bɛ zaŋla taha n-kpaai bindirigu maa niŋ ka bɛ zaa tim bɛ nuu dira taha maa tamla sɔŋ zuɣu ka bɛ zaŋ chinchini yarigi ka lahi zaŋ siliba maa tam di zuɣu n-diri bindirigu maa bi' bil' so be ni maa ni o pamla o zabiri ka lihirina ka lara bi' bil' so gba zaa be ni maa ni o nini kuli moomi ka o diɛmda o yɛla liiga buluu

Buɣum n di sheli polo ka loori shɛŋa din za nimaani maa zaa sabigi chɛmsi nimaa mi wuɣi mi ka tia be nimaani shee pooli sheŋa zaya ka bɛ sabi goyil pa dizuɣu niriba zala palli yaɣali ka loori sheŋa mi gariti soli maa ni.